Jarou nopa buam pirr yuu gudaa pur jigeen.

Keiti khibarr, amna binda yu honha, ak njenenti gorr ak bena gigain, ak bena keur, keit bu njur larkah, ak motoh.

Palace waruway bu yaaxu neet waruway ak neeg si boram ak gooy ak kung.

Bi Jutuway beyukaay la.

Bi butal bu weex bu am culur bu weex bu am ay binda daxar mo neka ci biir.

Dama sentu korr bui duw si tatu terasbi mukeh sol yereh bu hoxha ak tu bai bu njul